Aye doctor yuy fatch mbam yi mbam yi danj am jangurah

Nyarri perri dalluh marakis bu neteh.

Mboolo mu toog la, ay Paa, ak xalé, ak ñarri nit ñu weex, toog di nataalu.

Jegain bun latu , latu mess tebaleh juhe ganaw sul aye jaaru se nopam be.

Suuf bung baai la am juuw bi nga am ngoseh kai bi.

Fi palasi supermarket la am kass ak bowl ak pipe am si benen burr bi bagasi lekah yi.

Ñaari gigeen ak benna gór ñugii teyeh box dèf ay buk nga am ay butèèl am bagaas yu séw ci kaw tabull bi am bag am almor sèèn ganaw ak ay nital.

Nyenenti gigeen kenah munge takhaw nyatti yi nyunge tok amna goor bu nekah sen ganaw am aye neek si sen ganaw

Ñaari masini ñaweh kai yun taxawal.

Place leke kai nane kai ak nopale kai. Nga amm garam ak lamba yu taal.

Palase nyewe kaye la yage am nyari jegain yuy nyew ak aye machine.

Lokho buye wooneh boutelli ndiw amm kappet si soof ak routa si boram nelleh

Flag la bunye painturr, paintur bu bulah neteh ak bu xhong kha nyu deff fa sen logo bi.

Lal bunj takhawal an ndat malah ak armuwar ak seetum si ganaw am dressing tabulam am box ak suitcase bu neka si kaww lal bi.

Nyarri khaleh yu gorr ak nyarri khaleh yu gigeen, nyunge dukh di dem jange . munge am flower si sen borr ak nayakh yi suff am aye neek sen ganaw

Li yuun la taali am xalex boi dox tiyeh siwoyam nga am naari machine yung teck am ay neeg sen weet.

Kayiti xibarr la binda ko di Standard am nittal ci dega ñetti gór ño fa nekka ak ci suuf ñaari gigeen ak ñetti gór ci kaw.

Neeg la neeg bun redo taka redo def si ceiling ak lampa nga am lam lafi fan bi di fene nee.

Goor la goor bu sulu chosan daf aye tereh si ndigam bi ak si batam bi teyeh pakah tek kooh si batam bi.

Logo la mougui ammeh flag ki gambia mougui ammeh lou konka ammeh lou weck lou bolla ak lou werrta deffa kaira come come

Ki aye gigeen la aye gigeen yuy jangah karateh nyunge sul lu wekh takah mursoh bu yellow sen ndegah am aye garap yu neka si ganaw.

Garab bun teck si kaw tabul la benda fa vitamin c.

Lukhu bu teyeh bowl li werr la ak teyeh kudduh daf fa nan mburu ak arawi maaloh.

Tabol la bounge tek aye garrap potti garrap aye boxci garrap la nga am aye cotton .

Li turneh wiss la bunj tek munge. am colour bu nyull ak neteh

Maama para la bu sollu sollu bu xoñxu, mbuba bu xoñxa ak tubooy bu xoñxu, am lu weex, sol mbaxana, peentir kanamam.

Ay kilifa yu genna la ak ay ndaw nga am ay garap ci ganaw, am ñu èek ci kaw marajii bi.

Nyarri goor yi takhaw nyunge sul mbakhana kenen ki munge concentrate di legey aye garap si sen ganaw .

Ci ala bi, ala bi nak mugii am ay ñax am ay garap am doc ci kaw.

jigéen la jigèen bu sol roroba , robba bi rob buwex. dafa letu mees, dafa flawa ci kaw meesi. sol roba ba ngi am lu xonxa, lu bulo ak lu gireen.

Buuk la, buuk bi ñung fa def nataali jigéen, jigéen baa ngi lëëtu méés, sol mbubbam, yu ñu bindë fa"Golden Spray".

Fii Palasi jangèè kai la mu am halè yu gigeen ak yu gór tóóg sen tabull yi ak sen tohgu ñi ngi taxaw.

Fi palasi sport la sport bi basketball am nyenenti jigeen nyungi play ak nyarri sul lu wekh ak lu buluh yenen nyarr yi sul lu xhong khu ak ku netteh ku buluh am goor bu takhaw sen ganaw am aye netal si ganaw

Fii nëëk la, nëëk boo xamante ne dañg fay deñchi buk, ay pensil, yu ñooy bindëy, ay rooba, bagaas i,ecóol daal. Am ay taabul.

Li kayti xibaar la defa di standard am netal si dega am yenen neneti netal si kaw am bena netal si suuf.

pala ci géej la pala ci nappale ko kaay la angi am garab bi koxo yi c ci kanam am géej bi ci kanam yi toogu yaafe neega fu niñu di nappale ko fete toogu na am ni tegu

Li martó bu tégu la, martó la bu tégu.

Macin la, macin bu xonxu, macin ni ligayeekaay, por beyu.

Ñi ay xaleh janga kat lèèn ñu ngi taxaw sol mbuba bu wèèx ak tubay bu ñuul teyeh sèèn kayit di waneh dekka yun jogeh.

Li mabu li flower la am bu teck si ganaw palanterr mogi karo si weti tabax bi.

Yoon laah , yooneh taleh laah taleh mbakeh emm motor yuuh weeh yu makk njareh haleh goor leeh student yu dem , benaah goor bu sol mbubah buuh dubeeh taal buuh nuul ak bahanam muuh emm ayy neek seen weet.

Lee palate la palate bu weehe am bowl bu weehe se birr ak benen bowl bu daw mu am bagasse leka yee nugfa def aye tamatek sipasipa ak yenen.

Kee haleh bu jegain la tonke se toogum se tabulam teye bogam de rerr am yenen haleh yu neka se ganawam.

Seretti mbaam la nga ñénti mbaam nga am ay nit ci ganaw ay ñax ay garap sèèn ganaw.

Li garap la, garap buñ tek ci tabull la, am yenen garap yu nekka galleh ci ganaw.

Fi talila yoon b motoy di jaar ak niñgi am motoy ci webide yor am menay motor ci sa caamuy

Li tèèn la, tèèn bi mugii am ay xaleh yu taxaw ci weti tèèn bi.

Kayti kibar bounge tek la deffa dis tandard am natal boung deff ci diga bi am young tek ci kaw

Palas ci fajokaiy la mougui am ayie jegueen youye fatch

kiy faadala faadala mu sol bire bu girin ax luwee ngi raxas boppi xale bi jigéen bangotee xale bi ambina jigéen ci wetam am ñaari góor ci ganewo

Gigeen la , gigeen bu xees sol mbub bu am lu wèèx ak lu ñuul lèttu més bu gudda sagë.

Li kayiti xibarr la binda ko di Standard, dèf nital ci digga bi ñing fa binda, nital ci ron ñing fa binda tamit ci ron. Dèf ñénti nital ci kaw dèf fa ay binda.

Li moto la, moto truck nyu epp bagagasi kontaina bu xonxa la amm ay birr nyu barri yow gaareh si fu nyu jaayeh essence.

Neeti goor yui play football sol mbuba bu bulo tubai bu bulo kawas bu bulo ak daala yu xonxa nga am benen goor ganaw si sol lu nuul ak daala bu bulo am ay garab si ganaw ak neeg.

Logo la logo bi box bi nyoung ko deff color bou werteh deff logo bou weck ci diggi bi deff fa gamcell bendart ci ron gamcell bindou bou weck

Keiti khibarr la, keiti khibarr bii the standard, am aiiy nitt nju yungh naatal, neka cii airport bii, am yenen nitt nju njulen njehti nitt njenenti nitt yungh naatal cii kaw ak cii suff.

Li palasi denj chee kai garap la am box si garap bunj takhawal am box bu green si wetam am garap yunj packet si ruun

Jigéen la, jigéen baa ngi sol mbuba bu weex, musooru musóor bu ñuul, tiye ay ñaax, taxaw, am ay garab, ñaxxie garab yu neekë si ganaaw.

Keith observer yunfa bendah the standard , defah natal si dikaah , defahh Yeneen njareh natah si kaaw ak si suff

Jigéen bu slim la tahaw, sol robba bu jot, tè calpeh, letu mess, sol chen nab. am ay moto yu nekka ak Moto bu hokha ci gannawam.

Kerr la, etas bu guda, am aye garab si wetam

Paaka bung dedal ci suuf.

Fi juma bu mak la, juma bi ñiñ ko pentur, pentur bu wèèx am ay garap yu ko sëm.

Jurom benni dalla yun ranseleh ñaari yu yellow ñaar yu xonxa ñaar yu brown.

Li heteh karam laah bun tek si tabul , di woneh njatah yoon gagoh warah naan .

Nyi ay goor lanj, goor nyu taxaw, nga am si seen biir, nyaari militeri soljas, am polis ak nyaari nomal niit, am miir seen ganaaw ak garab

Li naari perri daali daala daala yu nuul am lu weex ay perr yu weex si kaw ak lu bulo lu yellow.

Yoon la, yoon i motto, mu Ang am ay motto yuy daw, am ñarri goor yu taxaw.

Yoon I tali la, tali bi otto yaa ngee jalë. Am otto bu ñuul taal lampa. Benen motto bu mag si wetam, am ay nëëk.

Palat ti maló la ak soosam.

Li yooni tali la mugii taxi bu ndaw am bitik ak ay yirèh am ay kër ci wettam ak garap yu ci ganaw.

Goor laah , goor mbakeh tahaw sol musoor bu weeh sol tubeei keseeh , Tahaw si kanaaw hanha , teeh hanha yeeh nun faah beendah , emm malann yuuh bulo yu neeka si kanawam .

Fi nehgi jàmóó Kai la, bu am ay garap ci ganaw wam am ay fulawa ci kanam.

Jigéen bu taxaw, sollu grambuba, musóor musóor bu xoñxa, taxaw di nataalu, mu ngi am ay toogu ci wettam.

Yoon la yoon yi tale auto yi ngay daw auto bi mogi taal lampax beneen bi side bi nele mogi joxee ganaw am ay néeg keur yu faneeko ci seen wet ak ay garab yu neko sen gannaaw.